Comment on the soil types commonly found in your area. Clay, loamy or sandy, or a combination of two or three types. To a yankin arewacin Najeriya dai akwai ƙasa kusan kala guda uku wa'inda duk ake yin shuka a kan su, kuma wa'innan ƙasan kowacce da akwai irin amfaninta, amma wa'inda mu muka sani dai wanda muke da su shi ne akwai ƙasa mai yamɓu, akwai ƙasa mai laushi, akwai kuma ƙasa mai yashi. Na farko ita ce ƙasa mai yamɓu, wato ƙasa mai yamɓu ko mu ce mai taɓo, ita wannan kasar ta na da muhimmanci wajan noma domin ta na da riƙe ruwa ga shukokin da suke buƙatan ruwa. Gurin yamɓu ya na bala’in taimaka masu, ko in ce ya na matuƙar taimaka masu wajan rayuwa sosai domin su suna riƙe ruwa sosai, don tana riƙe ruwa sosai kuma takan bar shuka ta zuƙi ruwan daga jikinta. Sai dai akwai ɗan ƙalubale wajan in ta yi yawa wajejan yin aikin gonar, masu gonan ba sa jin daɗin aikatanta. Sannan akwai ƙasa ta biyu wato ƙasa mai laushi, wannan ita ce ƙasa mafi kyau domin ita takan bar a yi shuka ta kowane irin abu a kanta, sannan kuma ta na da daɗin sarafawa ga manoma. Sai kuma ƙasa mai yashi ita wannan ƙasa mai yashi akan yi amfani da ita sosai domin yin shuke shuke, wanda kuma ta na ba da dama ga tsirai domin su ɗauki ruwa daga jikinta.

What technic work best to improve the farm use from the soil types in your area? To akwai dabaru daban daban da ake ɗauka a kan su yanayin ƙasar da muke da su a arewacin Najeriya, ko dai takasance mai yamɓu ce mai taɓo, ko mai laushi, ko mai yashi. Ya danganta ga wacece, amma dabaran da ake akan kowace ƙasa dukan su wanda ya zama kowace da kowace aka yi, shi ne akan fara gwada ita kanta ƙasar domin a ga mai ake so a shuka. Wannan dabara ce da take nuna cewa mene ne ya fi zama mafi amfani akan irin wannan ƙasar, sai a shuka irin wannan abu. Akwai kuma horo da ake bawa ita kanta ƙasar kamar irin ƙasa mai taɓo, akan iya ba ta horo wajan yawan yin shuka akai, da zuba mata abubuwa gona na baya, da kuma taki na gargajiya a caccakuɗa ta sosai, wannan yakan ba ta horo kuma akan samu a yi amfani da ita. Kamar ƙasa mai laushi ita ma akan yi amfani da ita a ba ta horo ta yanda kowane irin abu ake so a shuka akai za a iya dacewa ai amfani da shi. To yawanci dai mafi kyau daga cikin horon da ake baiwa irin wannan ƙasar, amfani domin ya haɓɓaka shuka a cikin wa'innan ƙasar shi ne a duba mai za a shuka, kuma wata irin ƙasa ce a gurin, sai a duba shin tana buƙatan a bata ruwa sosai, ko ba ta buƙatan a bata ruwa sosai. Tana buƙatan a cakuɗata da taki na zamani ko na gargajiya sosai ko kuma bata buƙata. wa'innan abubuwa sune suka fi yin aikin ga yanayin ƙasar da suke ɓangare arewacin Najeriya.

What role do women play in the agricultural change in your locality. Wannan na cewa wane rawa mata ke takawa a ɓangaren noma, a ɓangaren, so haƙiƙanin gaskiya, a ɓangaren da nake a cikin Najeriya, wato kano, mata na taka muhimmiyan rawa a ɓangaren noma, musamman cikin birni da kuma ƙauyen. A cikin birni, za ka samu mata na yin noma kaman iri na kiwon kaji, na kiwon kifi, wanda yake yana ba da a abu mai matukar kyau, da kuma tsafta, wajen cin shi musamman da yake a cikin gida suke yin shi a killace a ɗakuna. A ɓangaren kuma ƙauyukan mu a local government, za ka samu mata na bada muhimmiyan taka muhimmiyar rawa da kuma ba da muhimmiyan gudunmawa wajen shi kan shi, shi noman domin akwai ƙungiyoyi na mata da suke tallafa musu da kayan noma, da kuma su kansu a taki, da kuma yadda za su yi noman a tsaftace. Kuma tabbas bayan sun gama noman, sukan yi processing, su gyara abun da kansu, sannan kuma su sanya shi a cikin kasuwa domin su siyar.

Are women allowed to own or maintain a farmland in your area? Explain the extent to which this applies and why it does not apply in your cultural locality. So ita wannan tambaya akan mata cewa suna iya mallakar gona a unguwar mu kuma ana iya barin su suyi noman? Haƙiƙanin gaskiya, ya danganta da ɓangaren amma mata kafin wannan lokacin ba a fiye barin su su fito su mallaki gona, har ma suyi noma akan ta ba. Amma zuwa wannan lokaci, mutane sun fara ganewa cewa yana da kyau a bar mace ta fita, itama tayi noma domin ta dogara da kanta kuma hakan ya taimakawa matuƙa gurin dogaro da kai ga mata, domin acikin ƙauyukan mu, zaka samu mata sun mallaki gona a ƙungiyance da kuma wani lokacin ma a ɗai-ɗai ɗai-ɗai, mutum daban-daban sukan mallaki wannan gonar, kuma sukan yi noman su shuka su noma kuma su gyara sannan su kai shi kasuwa. Waɗannan sun su ma suna cikin wannan business ɗin, wasu suna cikin sana’ar, a wannan da suke yi a ciki, to gaskiya suna mata akan bar su su mallaki fili a guraren mu sannan kuma a bar su suyi noma a locality namu.

Population exploration a meter issue to fine in your area. Gaskiya a wannan ɓangaren za ka ga ta riwa na mutane ko kuma yawan mutane ya zama matsala akan yin shuka a ɓangarenmu ba matsala ba ne ba, hasali ma sai dai mu ce hakan yana ƙara bunƙasar da noman ne domin da yawa mutane yanzu sukan rungume noma saboda yanayin riba da aka ga ana samu. To, shi samun adadin mutane ko in ce ƙarin samun adadin mutane wata baiwa ce da manomi ma yake samu a tattare da shi ala misali yanzu a ce akwai manomi gudaɗaya da yake noma faɗin gona da yake haure tsawo ƙafa goma ba ko zuwa ƙafa ashirin so idan wannan mutumin ya sama bai wa na cewa yanda ‘ya’ya ko ‘yan uwa daga fanninsa da za su taimaka me domin noma, wannan gonan za ka ga zai iya noma sama da ƙafa ɗari ko ƙafa ɗari biyu. To, ka ga a nan wurin ba za mu ce shi noman yana samun cikas ba saboda taruwan mutane, asali ma sai dai mu ce a’a yakan ɓunƙasa noman. Taruwan mutanen kan bunƙasa noman domin za a noma wuri da yake da yawan da mutun ɗaya ko biyu ba za su iya nomawa ba.

What extend is haven expansion affected the availability of arable farm and in your area? To, a wannan ɓangaren dai zan iya cewa akwai ‘yanmatsaloli da cikas da ake samu a wannan ɓangaren musanman idan muka duba ariyoyinmu na Kano wanda muke cewa cikin kwaryan birni yana samun faɗaɗawa daga wasu ƙauyuka kaman irinsu Kunbotso da suaransu suna da alaƙa da ƙananun hukumomi da suke a cikin birni. To, a irin wannan wurin za ka ga gaskiya gonaki ne gwamanati ko wayansu ‘yankasuwa ke siya, sannan su yanka su, sannan amaida su gidaje so sannan wurin dai gaskiya akwai matsaloli koda cewa su manoman suka na ƙoƙarin su nema wani zaɓi da ya fi wannan su matsa, wayansu wuraren na ƙauyuka domin su wannan noman. Amma duk da haka nasan cewa tabbas yakan sa wani manomin gabaɗaya ya dena noma saboda samun ita kanta ƙasan da zai noman zai iya zama me matsala to adaidai wannan ɓangaren akwai matsatstsalo da yawa dake faruwa musanman ɓangaren Kano da za ka ga wayannan wajajen faɗaɗa birnin gabaɗaya an sissiye gonaki domin a yanka.

Meant on the extent to which food security effected by the insecurity in our area. To, gaskiya a wannan ɓangare akwai matsala a arewacin Nageriya musanman lokacin da aka fara samun ɓullar faɗan makiyaya da manoma da kuma shi kanshi su waɗannan masu garkuwa da mutane, so gaskiyan magana shi ne bayan boko haram da kuma ɓullar shi kanshi matsalan masu garkuwa da mutane da yawa manoma sun bar gonakinsu domin su waɗannan ɓatagarin sukan garkuwa da su, su hana su samun sukuni wajajen da suke noma a gonakinsu, a wasu guraren ma yakan zama barazana ga rayuwansu in sun fita gonan don haka da yawa daga cikin manoma sun dena wannan noman a ɓangaren sokoto. A wajen ɓangaren Kaduna da Zamfara da Katsina duk an sama irin wannan wuraren da suna yin noma me tarin yawa amma gaskiya yanzu ba sa yi kuma hakan ya sa hauhawan farashi daga abinci saboda ya yi ƙaranci da yawa gaskiya ba kamar da yanda yake zuwa ba, su a wannan area gaskiya a ɓangaren arewacin Nageriya an sama komabaya wajajen adadin noman saboda shigowar.

Wato shi nau'in abinci um kala daban daban wanda ya ke gina jiki abune wanda ya ke inganta ko in ce haɓaka um wajen suturtawa da samar da abinci a cikin garuruwa da ƙasashe ba ki daya. Matuƙar za a dinga amfani da irin waɗannan nauʼi na abinci masu gina jiki da suke da kala kala ko in ce um yanayi daban daban na na gina jiki da kuma samar wa da jiki abinda ya ke so. Tabbas za a sami um wadatuwa na abinci. Domin wadatuwar abinci ya taʼallaka ne ga irin abinda mutane ke iya ci ya gamsar da su kuma ya ba su abinda suke iya bukata na lafiyar jikinsu da kuma ginin jikin na su. Amma yayin da aka ce um akwai yawaitan abincin kuma ba zai iya gina jiki ba kuma bai samar da lafiyan da mutane ke buƙata ba to wannan abin ba a kiranshi abinci. Ina ganin yin amfani da su waɗannan nau'i nau'i na abinci masu gina jiki zai matuƙar suturta mutane ga ga rashin abinci da zai ba wa ƙasa da kuma um garuruwa da mutane da ma mai kyau wajen zaɓin abincin da za su ci mai kyau da kuma gina musu lafiya da gina musu jiki sannan ya inganta yanayin muʼamalarsu saboda ƙarfin jikinsu da kuma yanayin samuwar abincin su. Tabbas ni wannan shine raʼayi na akan su waɗannan kalan abinci kuma ina ganin cewa zai iya haɓaka zai iya haɓaka situra ne ga abinci ba wai ya salwantar da ita ba domin in akwai waɗannan tabbas mutane za su ci abincin da ya kamata kuma lafiya da jiki zai inganta.

To what extent do you think agriculture should be included or made compulsory in primary and secondary curriculum? To a wanan ɓangaren abin da nake gani cewa ya kamata dole ya zama ita agriculture an sa shi ko a ce harkar noma, an sanya shi a cikin jadawali na abubuwan da ake koyarwa a cikin ita makaranta ta primary and secondary. Wato gaskiya saboda yanayin da rayuwar ta canja kuma mutane suna buƙatar abubuwan da za su iya yi, dogaro da kansu ko da bayan makaranta, ya kamata a ce akwai agriculture, domin shi, shi harkar noma yakan ba ka wani, wani ƙwarewa, wanda ba ka buƙatar lallai sai wani ya ɗauke ka aiki. Kamar yanzun muka ɗauki misalin kiwon kaji, kiwon kifi, ita kanshi noman da ake yi haka a cikin killatattun gurare, dukka zai ba mutane dama da yawa a cikin yara idan suka taso, su gane cewa za su iya dogaro da kansu, ba tare da sun nemi aiki da gwamnati ba. Gaskiya yana da matuƙar muhimmanci a ce an sa shi agriculture a matsayin wani, wani abu da ake koyarwa a cikin primary da secondary domin zai ba da dogaro da kai ga yara da matuƙar yawa a nan gaba.

“What do you know about bio agriculture” “so” shi wannan “bio agriculture” ko muce masa “organic agriculture” wasu kan sukan ƙara kiran shi da “ecological agriculture” a wani hanya ne na noma da yafi karkata a ɓangaren da yamu ce gargajiyanci na mutane da suke a “area” domin akan yi amfani ne da abubuwan da a zasu iya haɓɓaka noma ba tare da an zurfafa wajen a zamani a amfani da abubuwan zamani ba wanda su abubuwan zamanin sukan zo da wa`yansu abubuwa da sukan iya ɗan cutar da a su wa`yannan tsiran kuma su sa wasu abubuwan da basu da kyau sosai a ga lafiyan ɗan Adam, so a shi bio agriculture yakan hark ace da za kuyi amfani da a shi kanshi takin akan samu taki na gargajiya da yake na wan na gida ne sai ai amfani da shi a wannan fannin kuma akan yi amfani da dabaru daban daban na manoman wannan yanki na tun asali wanda yake basu abinci,, to shi ba a fiye bin a harkan zamani akan shi da yawa ba kuma gaskiya yafi ba da abinci mai inganci wanda babu wasu abubuwa da yake cutar da mutane musamman ɓangaren wajen feshi a da su kansu wajen haɗe haɗen tsiran akan samu wanda suke a a na gargajiya ne daman can akwai su, to wannan shi ne abinda na sani akan a :bio agriculture ko muce masa organic agriculture ko ecological agriculture.”

What modern types of farming practices are adopted in your area to grow rice, millet, maize e.t.c. To a ɓangaran arewacin Nijeriya noman zamanin dai da aka fi ɗauka shi ne na farko ana amfani da ita kanta mota, babban mota kenan wanda ake kira da taracter wanda amfani da ita yakan yalwata yanayin da za a yi shi noma fiye da yanda mutane ke iya yi. Saboda ita takan noma gona da yawa fiye da yanda mutane za su iya yi a sannan kuma akwai wa'insu abubuwa na noman da ake yi na zamani wajan samu shi kan shi, su kansu tsiran na zamanin wa'inda su kwanakin da suke ɗauka yana da ƙaranci akan tsiran da muke da su a cikin garuruwan mu. To sannan kuma akwai wajan shi kan shi taki, za ka samu wajan taki da abubuwa feshi duk wa'inan mutane sun ɗauka sosai wanda yana taimakawa wajan yalwata shukan, da kuma yawanta, da faɗaɗa yin abu. Sannan akwai abubuwa da da duk ba a yi kamar wajan sanya wani shuka ƙarkashin wani, ko kuma haɗa wata shukan da wata domin a samu haɓakan wannan noman. To gaskiya akwai abubuwa da dama, amma kaɗan daga cikin su shi ne daman amfani da ita kanta wanan taracter ɗin, da shi haɗa shuka da shuka, da kuma yin su akai akai, da kuma samun tsirai da suke fitowa da wuri fiye da na gargajiya.

To what extend will you said the modern method are superior to the traditional practices? Explain. To gaskiya maganan gaskiya wajan noman zamani ya fi gaskiya noman gargajiya da muke yi ta fanoni daban daban. Na farko za mu iya magana akan haɓɓaka shi kan shi noman, idan ka duba yin noma da motoci da sauran injina na zamani ya fi sauƙaƙa noman da kuma ba da faɗin inda mutun zai iya shukawa. Kamar misali yanzu a ce mutun yana da faɗin hekta kamar biyar, to idan shi shi kaɗai zai yi wannan noman, za ta iya ɗaukansa atleast a wajan watanni ko in ce wata bai gama gyara gonan ba balantana har ya shuka. Amma idan ka ɗauka mota za tai ma wannan aikin ne a cikin wasu ‘yan awanni, haka zalika kuma wajan su kansu shuka tsirai da suke da saurin haɓaka ba zaka haɗa su da na baya ba, wanda wannan zaka shuka shi may be ka ga kwana uku, wanda in a baya ne sai wannan sai ya ɗauki sati biyu bai fito ba. To ka ga gaskiya a iya wa'innan abubuwa guda biyu ka iya cewa noman zamani ba ma sa'an noma ne na gargajiya ba ta kowane fanni.

What modern tribes of farming practices are adopted in your area to grow the tomatoes, vegetables and potatoes. A ɓangaren arewacin Najeriya an ɗauɗɗauki salo na noman zamani wanda sukan taimakawa wajan a yi shuka ta tumaturi, kayan marmari, da su dankali. Da farko akwai abun da suke kira green house irrigation, wato shi wannan green house irrigation suna amfani ne da wani killataccen guri da mutum zai yi amfani da shi kaman wajan ko dai a ce ɗaki, ko kuma wani guri da mutum yake da shi killatacce da zai shuka kayan tsirransa, kuma yana da daman da zai yi control din su kaman zafin rana, yawan iska, da wasu ƙwari ma da yawa. Sannan na biyu ma akwai dreaf irrigation saboda ƙaranci ruwa a wasu ɓangarorin, za ka samu mutane sun samu daman yin amfani da dreaf irrigation, wato amfani da wasu kwalabe da aka zuzzubar a ƙasa kamar irinsu na su lemuka haka, za a yi amfani da su, a sa musu ruwa a ɓula su haka domin su dinga ɗigar da ruwa a hankali a hankali saboda a lokutan wa’insu za ka ga lokacin ba lokacin damina bane, sannan kuma akwai ƙarancin ruwan a guraren da yawa. Bayan shi akwai amfani da fertilizer na zamani kala kala, da na feshi, da kuma wanda ya ke bana feshi ba, shi ma yakan inganta su kansu wa'innan tsirran da muke amfani da su musamman su tumaturi, su dankali, da kabeji, su karas, duka wa'innan abubuwan sukan taimakawa wajan shuka su. Akwai abubuwan da yawa da gaskiya area ɓangaren nothern nigeria mun ɗauke shi kuma yana haɓɓaka wannan harkan noman.

To what extended will you say the modern method are superior to the traditional practices? Explain. Duk da cewa wannan tambayan mun amsa ta a baya, amma kamar yanda muka faɗa a baya zamu fara maimaitawa, kuma mu ɗan ƙara wasu abubuwa akai, shi ne ba za ka taɓa haɗa noman zamani da kuma noman da muke yi na gargajiya ba, domin noman zamani ya zo da waɗansu abubuwa masu matuƙar muhinmanci wanda aka yi su ta dalilin bincike, kuma aka tabbatar da cewa inganci su. Duk da cewa akwai wasu lokuta da za ka samu a salon da aka ɗauka na gargajiyan ya fi samar da safety akan abubuwa fiye da na zamani, amma noma zamani ya saka cewa manoma musaman wanda suka ɗauki abin sana'a suna samun kuɗi akai akai fiye da a baya. Tunda yanzu za ka iya samo mota, da injina, da na ban ruwa, da na shuka, wa'inda za su taimaka ma wajen noma guri mai girman gaske, kuma ba tare da ka kashe maƙudan kuɗi wajen ba wa mutane aikin ba. Sannan akwai ɓangarori na su kansu tsiran da suke wanda ake kira improved seed wanda an riga an inganta su domin su fito da wuri, kuma su yi yaɗo da yawa. To ta nan ma gaskiya ba ƙaramin cigaba aka samu ba. Sannan akwai harka kamar irin su green irragation wanda da rashin ruwa za kai shuka zai sa shuka ta mutu. Akwai ɓangaran faterlizer wanda shi ma rashin taki yakan sa shuka ta ƙi saurin tashi sosai. To akwai abubuwa da yawa wanda ba za su ƙirgu ba, amma dai wa’innan sune kaɗan daga cikinsu.

What modern animals has been practices are adopted in your area to raise cattle, pigs, goats etc? Haƙiƙa akwai noma na zamani da ake yi na harkar dabbobi wanda akwai kala kala da mutune suke ɗauka musamman mu ɓangaren mu akan yi a kan akuyoyi, tinkiyoyi, da manyan raguna da mutane kan siya su yanka da sallah da sauran su. Ɗaya daga ciki su shi ne akwai a wani killataccen guri da ake samu a ajiye su domin kula da su ba wai a sake su su dinga yawo sakaka ba. Sannan akan kula da su wajan yi musu allura da ta kamata da kuma take ƙara inganta lafiya a girman jikinsu, sannan da kuma shi kan shi salon abincin akwai formular da yawa da suke bayarwa wanda tana taimakawa akuyoyin da su kansu ragunan ka ga sun yi kyau sosai. Sannan a ɓangaren shanu akwai shi ma harkan wanda suke killacewa ka ga an samu an sa shi a gona, an killace su a gurere guda kuma ana basu kula yanda ya kamata, sannan ana tatsan nono daga jikin su har a siyar, domin a sama musu wani abun da kuma za su ƙara ci, kuma zai ƙara haɓɓaka su. Yanzu abun da ma yafi tafiya sosai akan noma na akuya sosai abun an ba shi muhimmanci, kuma yana yi sosai wajen kare su da ba su kula da basu abinci da ya kamata.

To what extended will you said search modern practices are better than the traditional practices? Explained. To gaskiya maganan gaskiya shi ne a baya wa’innan noman da ake yin kusan mu ce na gargajiyanci na kiwon akuyoyi, da kiwon ragunan, gaskiya ba shi, bai kai inganci wanda ake yi a wannan zamanin ba. Domin a ragon da ya shekara a wance lokacin za ka gan shi ba wani rago ne da za ka ce ya yi wani girma ba, amma a wannan noman zamanin da ake yi na su tikiyoyi da raguna da akuyoyi, za ka ga salon yanda ake ba su abinci, da alurori da ake masu don kulawa da lafiyar su da kuma girman jikinsu, za ka ga cewa idan ka kalli ragon da aka ce na shekara ɗaya ne sai ka ga kamar na shekara biyu ne. Kuma hakan ya fi gina naman su, yafi yawa ga wanda za su siya, kuma an fi samun riba sosai akai, sannan wajejen cututtuka su kansu ragunan da akuyoyin, za ka samu ba sa ɗaukan cututtukan da suke ɗauka a baya, sannan kuma aƙalla babu wata rigima tsakanin manoma tare da su makiyaya ɗin masu kiyo, domin za ka samu a baya ana sakin dabobi su je su ci wa mutane abinci wanda kuma a wannan na zamani killace su ake yi, a siye masu abincim da ya cancanta da su, kuma ribar ta su in an siyar, saboda girman jiki da kulawa takan biya abin da aka ci da su.

To what extended will you said search modern practices are better than the traditional practices explain. E to a wannan ɓangaran ma in aka duba yanayin da shi kiwon kaji na zamani ya kawo, gaskiya bama a taɓa haɗa shi da na gargajiya, domin shi na zamani, noman zamani ba a wani daɗewa da yawa. Wa’insu daga cikin masu yin kiwon kaji za ka ga gaba ɗaya baifi sati shida, ko sati biyar ba. Sannan kuma akwai salo da suke ɗauka na za su fara da wa'insu sannan sai su ƙara da wa'insu, wanda baya buƙatan wai za ka huta ma wajejan sai da kajin, da ka cire wa'inan za ka cire wa'inan. To kuma wajejan haɓɓakan su da kilace su daga wurin cuta gaskiya a shi noman zamani ɗin nan ko in ce kiwon zamani ɗin nan yafi wancan domin shi wancan kakan rasa ma tsuntsunka, ko in ce kazan ka domin za ta fita ne waje ta tsitsige kwata da sauransu, wasu lokutan ma za ka samu gaba ɗaya ma wani kajin in su fita ma ba za su dawo ba. Amma shi wannan na zamanin za ka aje su ne a guri killattacce ka rufe su, ka kula da su har su tashi sannan ka samo wanda zai siye su ya tafi da su. To ka ga a wannan gurin ba za a haɗa ba. Gaskiya na zamani ya fi na gargajiyan riba.

To provide in your language the name's of technological equipment commonly use in crop or animal farming in your area if not. To a gaskiya akwai sunaye daban daban na abubuwan zamani da ake amfani da su a domin yin noma na tsirai, a noman hatsi, ko kuma noma na dabobi. A idan muka duba wajan ɓangaren noman hatsi akwai injin ban ruwa, akwai kamar su garma, akwai kamar su lauje, akwai fatanya, akwai ma birgi, akwai manjagara wanda ake gyara wuri da shi, akwai kamar su innin feshi, akwai injin ban ruwa, akwai injin da yake yin shuka, akwai kuma injin da yake girbewa, a da kuma ita kanta motar da ta ke yin nomar da motar da ake zubawa a tafi da su. Wa'inan injina ne da za mu iya cewa na ɓangare ne na noman hatsi. A kuma ɓangaran noman dabobi zaka samu akwai injin ƙyanƙyasa, akwai a kwanon ruwa, da kwanon ba da abinci, da injin sarrafa dusa, da kuma injin da yake tace ƙwai fara gurbi da sauransu. so za kaga akwai wa'inan sunayen duk da cewa kusan wa'insu da yawa za ka ji da inji inji ake kiran su, amma kamar su garma, lauje da sauransu duk suna da suna a hausa.

What dry season season strategies are best adopted for livestock in your area? To a lokacin rani akwai dubaru da yawa da ake yi wajen ciyar da dabbobi a ɓangaren arewacin Najeriya musamman wajan yanda ake yi. Na farko dai zamu iya cewa akwai yin amfani da gurin kiwon dabbobi na din din din, wanda shi daman wannan guri ne aka tanade shi domin a yi kiwon dabobi a gurin. Ka ga ko rani ne, ko damina ne, babu ruwan dabbobi da cewa babu abinci a gurin. Sannan akwai wanda ake yi domin a ɗebi dabbobin a kai su gurin da ciyawa ba ta yankewa da kuma kayan abincin. Sannan kuma akwai dabaru na ciyar da su dabbobin da wajan abubuwan da suke gina jiki kamar mu ce gyaɗa su dawa da sauransu. Sannan kuma akwai amfani da shi kan shi ruwa mai tsafta, za ka ga wani gurin dole an haƙa bore hole domin a samar musu da ruwa koda ba damuna ba ce ba, sannan yawanci za ka ga abincin nasu akan samo abinci wanda an riga da an sarrafa shi ba wai sai lallai wanda ya tsiro daga ƙasa ba. akwai dabaru da yawa amma dai wa’innan sune kaɗan daga cikin wa'inda na ke ganin su aka fi ɗauka, ko su aka fi amfani da su a ɓangarorin mu.

What is the best timing for planting various crops types in your area? To mafi yawan a kayan gona da ake shukawa a ɓangarorin mu gaskiya an fi shuka su ne a lokacin damuna. idan muka ɗauki kamar su shinkafa, gero, dawa, wake, masara dukkan su so amfi yawan shuka su a lokuta na damuna, duk da cewa akwai wa'insu daga cikin su da za ka samu ana shuka su a kowane lokaci, ya danganta ga manomin, wani yakan yi noma da rani, wani yakan yi noman da damuna, amma mu mukan yi noma da rani da kuma damuna. Don haka su masara, su dawa, su gero aka fi shukawa a ɓangaran damuna. Amma kamar irin su shinkafa, dankali, alayahu, sa'alak da karas akan yi shukan su ma har bayan damuna, wato lokacin rani akan sama masu lokacin da za a yi matuƙar akwai ruwa a wurin za ka ga ana shuka a gurin. Amma dai lokacin da aka fi yin kowace irin shuka shi ne damuna a ɓangaren arewacin Najeriya.

What is the righteous storage techniques the partners usually adopt in ur area? To kafin zuwan noma na zamani kuma da dubaru na zamani, da manomanmu sukan yi amfani da rumbu domin su aje abincin su, sannan kuma shi kanshi wajen cikin gonar idan aka gama girbi sukan aje abincin su a ƙasan karan da suka girbe wannan shukar ta su, sai ka samu an aje kayan abincin sun daɗe ba tare da an, ba tare da wani abu ya faru ba. Amma zuwan zamani ya sa wa’yansu abubuwa da yawa an canza su, yanzu manoma da sun yi shuka girbe, sun gyara, sai a zuba su a cikin buhu domin a nemi store store ko muce ma'adanai na zamani wanda ake na gini, sai ka ga an aje su. Kuma kamar irin su wake, masara, da dawa, da ƙwari suke iya taɓawa, za ka samu in an kai su irin wa'innan guraren akan samu a yi masu feshi da ya kamata ƙwarin ba za su iya taɓa su ba. Idan muka ɗauki ɓangaren wake, akwai mutanen da suke dabara wajan samun jarka jarka a buɗe, a wanke ta a barata ta tsane ba tare da ruwa ba sannan a ɗure shi wannan waken, sannan a rufe shi, rufe wannan yakan hana ƙwaro ya iya shiga jikin wake, kuma wannan shi ne ma mafi inganci wajan aje wake. Akwai wasu dabarun da yawa gaskiya wanda sai a wasu abubuwan me faɗi mutun zai iya faɗa su.

How do farmers in your area prepare the field to contain possible flooding? To a ɓangaririn da ake fama da haɗarin ambaliya sukan yi ƙoƙari matuƙa domin ganin cewa sun kare faruwan shi ambaliya ta hanyan ko ince dabara masu yawa. Na farko shi me akwai tara ƙasa da ake yi, kamar a yi wata katangar ƙasa haka yadda idan ruwa ta taho da ƙarfi ba zai iya dukan gona ya tafi da kayan amfanin ba, sai dai zai daki ita wannan Katanga ta ƙasar, sannan sai kuma sai ya ko ma baya. Sannan kuma akwai dabara ta shi yin shuka, wato a yi shuka na shukoki masu ƙwari da suke iya riƙe, da suke iya tsayawa koda ruwa ya zo ya tafi ba zai iya tafiya da su sosai ba. Sannan kuma akwai dabbara da ake yi na kula da wajan ruwa kaman mu ce water management in English, za a yi amfani da kula da wannan hanya ruwa domin a ga gurin da za a tara shi, da kuma yaya za a yi a ringa sakin shi a hankali yanda ya kamata ya amfanarnda gona ba ya cutar da ita ba.

What specific strategies are used by a farmers in your area to prevent or control pest infestation before planting? To a ɓangaren arewacin Najeriya manoma da yawa suna amfani da dabaru daban daban don kare ko hana ƙwari tasiri kafin a yi shuka, ɗaya daga cikin wa'innan dubarun sune, akwai amfani da takin halitta wato manoma kan yi amfani da takin gargajiya domin su hana ƙwari yin tasiri a yankunan inda suke yin shukokin su. Sannan akwai tsaftace shi kan shi filin, in aka tsaftace filin sosai yana hana ƙwari yin tasiri a wurin. Sannan akwai amfani da magungunan halitta, wato magungunan da sune na gargajiya ne da ake sawa domin ƙwari su guji don ba sa son ƙamshin wannan gurin, su guji wurin. Sannan akwai shi kan shi feshi ma na zamani, shi ma yana taimaka wa wajejan kula da ita gonar domin kada wani ƙwaro ya samu tasiri a kan wurin. Akwai shi kan shi kula da ruwan ban ruwa ana ƙoƙari a ga an kula da ruwan domin idan aka samu ruwa gurɓatacce, yakan sa ƙwari su zama sun bi wannan ruwan kuma sun je sun gurɓata shukan. Akwai kuma tabbatar da tsaftar fili ita kanta, wurin da za a yi shuka, shi ma ana tabbatar da tsaftar shi domin a kare shi daga wannan ƙwarika. Akwai dabaru da yawa da yawa bayan wa'innan ma.

What specific strategies used by farmers in your area to prevent or arrest pest infestation during life circle? To yayin zagayowan rayuwan shuka a arewacin Najeriya, manoma suna amfani da dabaru kala kala wa'inda suke amfani da su don ƙoƙarin a hana tasirin ƙwari da kuma ɓeraku ko ince ƙwari ɗin dai da suke cutar da shukokin su. Ɗaya daga cikin su shi ne akwai yin amfani da maganin ƙwari, manoma na amafani da maganin ƙwari, sukan zo su zaɓi maganin ƙwari wanda ba zai iya kashe abin da suka shuka ba, sannan kuma ba zai bar ƙwari su hau kan shukan da suka yi ba. Sannan kuma akwai kula da filin shuka. Yankin shukan shi kan shi akan yi ƙoƙari a rinƙa kula da shi akai akai domin a ga an samar mai da yanayi inda ƙwari ba za su ji daɗin zama a wannan gurin ba. Sannan akwai amfani da nau'in kayan shuka masu juriya, wato ana yin shuka da iri wanda in an mai feshi ba zai yi saurin mutuwa ba, sannan kuma idan wani ƙwaro ya taɓa shi ba zai yi saurin mutuwa ba lokacin da ƙwari ya taɓa shi faraɗ ɗaya. Sannan akwai amfani da tarko ƙwarin su kansu, kaman ƙananun ƙwarin da suke yawo a ƙasa da sauransu, ana amfani da tarko domin a ga an kama su ko an kashe su. Wannan shi ne abubuwan da suke faruwa dabarun da manoma suke ɗauka yayin da rayuwan shuka ta zagayo.

What specific strategies are used by a farmers in your area to prevent or arrest pest infestation after harvesting and during storage? To yayin girbi da kuma ajiya manoman da suke arewacin Najeriya suna amfani da babaru daban daban wajan killace kayan da kuma kiyaye su domin kar ƙwari su taɓa su, ko su lallata su. Ɗaya daga cikin shi ne akwai tsaftace gun ajiyar. Dole ne duk manomin da ya gama noma yana so ya ajiye sai ya tsaftace gun ajiyan, saboda duk gurin da yake da datti za ka samu ƙwari suna iya zuwa gurin. To in aka tsaftace wannan gun ajiyar akwai ƙaranci ko ince rashin zuwan ƙwari wannan wuraren. Kuma akwai amfani da magungunan ajiya su kansu, dole ne zaka saka magani da ake yi domin a ajiye kayan abinci domin ya hanasu lalacewa da wuri. Sannan akwai amfani da kayan ajiya su kansu, kamar rufaffun robobi, da buhuhuna masu kyau wanda suke iya ba da yanayin iska a ciki ko kuma wanda idan mara son iska ne wanda basa son iska, da kuma idan wanda ruwa ne shi kuma wanda za a iya sa leda a ciki don kar ruwa ya ratsa. Akwai kuma yin bincike akai akai. Dole in ka ajiye kaya a cikin gurin ajiya dole ne ka ringa zuwa kana dubawa kaga yaya yanayin su yake, kuma meke faruwa da su domin a basu kulawa. Akwai kuma busar da shi kanshi kayan gonan. Akwai kayan gonan da idan aka busar dasu sukan samu lokaci mai tsawo yayin ajiye su, sannan kuma a hakan ma ana yin amfani da tarko na ƙwari domin a hanasu zuwa wannan gurin.

Which daily rottens are commonly use to monitor animals behavior? A arewacin Najeriya manoma na yin aikin yau da gobe domin kula da ɗabi'un dabobinsu da kuma yanda suke rayuwa. Ɗaya daga cikinsu shi ne akwai kula da abincinsu, ko in ce duba na safiya, za a zo a duba su a ga mene ne suke yi? Me yake faruwa a cikin wannan gurin da suke aka kilace su? Sannan akwai duban yanayin abinci, akwai kuma duba na yammaci da ake zuwa a yi bayan an ba su abinci, akwai duba na ɗabi'a da ake dubawa a ga a wane irin yanayin suke? Shin wa'insu na jituwa da wa'insu ko ba sa jituwa da wa'insu? Shin akwai matsala a tsakanin inda suke rayuwa ko babu, sannan akwai duba na ciyarwa, akwai duba na wajan shayarwa da ɗaukan nono a cikin su. Duk abubuwa ne da su manoma suke yi domin su lura da ɗabi'u da kuma yanayin da dabobinsu suke ciki. Akwai wasu abubuwa da yawa wanda suke faruwa wanda ko da yaushe ne akan yi duban safe, duban rana, duban ymnma, duban ci abinci, duban ruwa da za a bayar, da suma kuma yanda suke ba da nasu abincin, da kulawa tsakanin junansu.

Describe the natural or traditional remedy used by farmers in your area to treat live stock. A arewacin Najeriya manoma na amfani magungunan gargajiya daban daban domin kare ko a hana shafan cututtuka ga dabbobinsu, kuma wa’innan magunguna suna samun tushe ne daga ita al'ada ta shi bahaushe, wanda abun da ya sa kuma suke ƙoƙarin samunsu saboda suna da sauƙi wajan kashe kuɗi sannan kuma akwai sauƙin samu, kafin ka ce za ka je ka nemo na bature, to za ka fi samun su da wuri. Ɗaya daga cikin abubuwan da suke amfani da shi domin ganin an kula da cuta daga cikin dabbobi akwai tafarnuwa, ana amfani da tafarnuwa domin magance cututtuka, ko ƙwayiyyikan cuttutuka da sukan iya saman su dabbobi wanda hakan yana maganin su kumburin ciki na dabba da kuma wasu ciwukan daga gareta. Haka kuma akwai yin amfani da ganyen zogale wanda shi amfani da ganyen zogale yakan ƙarfafa garkuwan jikin su dabbobin, wato zai zama kamar wani rigakafi ne na a gurin su kafin ma su samu wannan cutar. Sannan akwai ruwan kanwa da ake amfani da shi, shi ma ana amfani da shi yayin kumburin ciki ko ciwon ciki na dabba, akan jiƙa kanwa a ba ta domin a sama mata lafiya da wannan abun. Sannan akwai amfani da ruwan zuma yayin da ita dabba ta ji ciwo ko ta samu dai wani ciwo a jikinta wanda ake iya gani a sarari, akan iya shafa mata wannan ruwan zuman domin ya zama magani a gurin ta. Akwai wasu abubuwa da yawa wanda lokaci ba zai ba mu daman faɗar su ba.